Paɣibi n bɔŋɔ paɣi maa nhɛla niŋvuɣu shɛb bangalisi bi zila bin yɛri shɛŋa bi zuɣu ni la so bɛ tooni ka so chinchini ka chinchini maa nyɛla zaɣ'vakahili ka so chinchini ka chichini maa gba nyɛ zaɣ' zee zaɣ'vakahili ŋun bɛ tooni 'maa pirirla ka namda maa ngɛ zaɣ' sabinli ka zaɣ, piɛla piɛla gabigi di puuni ka loori ʒɛ bɛ nyaanŋa

Kpɛ ŋo nyɛla paɣaba ni bɛ luɣu shɛli polo bi mini dabba paɣaba maa biɛla bayaɣati ni n tooi bayaɣati maa niŋdi gbambihi ni ŋmani ka bi zaŋ tooi bayaɣati maa niŋdi gbambihi maa puuni yino biɛni o yɛla liiga ʒiɛ ka bob bobga ka bobga maa nyɛ zaɣ sabinli mini zaɣ ʒiɛ dabba bɛ bi tooni dabba maa gbunila binyɛri shɛŋa bi nuuni ka tihi bɛ bi tooni

Paɣa n ʒɛya ŋo paɣa maa yɛla liiga vakaɣali ka so jinjɛm ʒiɛ o gbubila binshaɣu o nuuni ka teebuli ʒɛ o tooni binyɛri shɛŋa gba pala teebuli maa zuɣu o nyaanga ka foon paya ka diriti yili zuɣusaa o nyaanga duu maa puuni di nyɛla du shɛli din nyɛ du piɛlli

Paɣiba n ziya ŋɔ bi ziya maa bi kɔhima ni damma shɛɛ n bala paɣa so bɛ bi tooni paɣa maa yɛla ninvuɣ'so ŋun yiɛ liiga zɛɛ ka zaŋ tahipɔŋ ka adua bɛ di puuni ka o kaɣisiri adua maa bi yɛanga shɛb gba ziya ka zaŋ sima niŋ tahipɔna puuni ka loori titali bɛ bi yɛanga.

Salo n ʒiya ŋo salo maa galisiya ka so bɛ bi tooni laa nira maa pilila zipili sabinli ka gbubi tuuta o nuuni o nyaanga ka shab tam teebuli zuɣu bi gba nyɛla bin gbubi tuuta nima ka bolfu waɣanli saya ka mali ka nyɛ zaɣ goŋ ka tia bɛ di nyaanga

Paɣa n ʒɛya ŋɔ paɣa maa nyɛla ninvuɣu so ŋun yɛ liiga piɛlli ka so mokuru ka mokuru maa nyɛ zaɣ ʒiɛ ka bihi piɛ n gilo paɣa maa kpala ninkpari sabila bia so bɛ o tooni Bia maa yɛla liiga ka liiga maa nyɛ zaɣ ʒiɛ ka so jinjɛm ŋmaa

Paɣa n ʒɛya ŋo paɣa maa ʒila chɛchɛ zuɣu o yɛla liiga sabinli ka pili zipili sabinli paɣa so bɛ o nyaanga ka ʒiri kpalaŋa ka kpalaŋa maa nyɛ kpalaŋa piɛlli paɣa so o tooni tihi bɛ o nyaanga paɣa maa nyɛla paɣa so ŋun piri namdi piɛlli

niriba n ʒia ŋɔ bɛ nyɛla ninvuɣ' shɛba ban galisi naa be bɛ puuni naa maa gɔbila chinchini ka chinchi maa nyɛ zaɣ' ʒee ni zaɣ' nuɣiso ni zaɣ' vakahili so be o tooni ka so chinchin' piɛlli ka zaɣ' sabinli gabi di puuni ka zaŋ o nuu n tabi o gbeɣu di nyaanga shɛba gba beni ka zaŋ katayuyanima n to ka be katayuayanima maa puuni ka tihi be bɛ nyaanga

Paɣa n ʒiya ŋo paɣa maa ʒila kuɣi zuɣu o gbubila subila n ŋmaari waagashe waagashe maa nyɛla zaɣ kaha ka shɛli mii chim n bɛ parantɛ ni n tam dalbili piɛlli zuɣu o tooni kolba ʒiya ka kpam bɛ di puuni kurifooti gba mini sala n ʒiya ka silba tam di zuɣu ka chɛrigi bɛ di puuni

Paɣabi n bɔŋɔ paɣa maa nyɛla ban galisi bɛ bɛla dɛma diɛmbu shee bɛ nyɛla ŋun wari waa ŋun bɛ o tooni maa o zanla chinchini so o nyoɣu ni chinchimaa nyɛla zaɣi dozim zaɣi vakahili ka zan shɛli n lo o sheeni ka di nyɛ zaɣi piɛli bɛ nyaanŋa dabi bɛni ka so bɛni ka zan zupili zee n pili

Bia n za ya ŋɔ bia maa yɛla bi so ŋun yiɛ liiga piɛlli ka gbubi luŋa ka piri namda ka namda maa yɛ zaɣi vakahali o yɛanga paɣa zi o yɛanga paɣa maa mini bihi o nu zaa zuɣu paɣa so gba bɛni o mini bihi bia yino bɛni ka yiɛ liiga maa yɛ zaɣi vakahali.

Bihi n ʒiya ŋo bihi maa nyɛla bihi ayi ka bia yino ʒiya ka nyɛ zaɣ kurili ka zaɣ bili ʒi o tooni o gbubila afi o lirila bibilfu maa zuɣu ŋun loro maa yɛla liiga piɛlli ka so mokuru ka mokuru maa nyɛ zaɣ sabinli mini zaɣ piɛlli bia maa nyɛla bia so ŋun yɛ liiga piɛlli ka dabi o tooni

Niraba n ʒɛya ŋo niraba maa nyɛla bin galisi paɣaba n galisi bi puuni ka yino bɛ tooni na ka tam akpaaku zuɣu ka zaŋ tana n kaai vuli o nyingoli tani maa nyɛla tani shɛli din nyɛ zaɣ nuɣso ka sabbu pa tani maa zuɣu sabbu maa nyɛla zaɣ piɛla piɛla n nyɛli o luɣuli zuɣu doo ʒiya doo maa zaŋla maik n kpa o noli bi nyaanga ka bin piɛlli bɛ bi nyaanga

Niraba n ʒɛya ŋo niraba maa nyɛla ninvuɣu shab ban galisi salima gbibu shee mii n bala so bɛ bi nyaanga ka yɛ liiga dozim ka piri wolantin buut so gba bɛ o tooni ka yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ bi nyaanga so tam kunkun zuɣuo yɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli ka so gba bɛ bi nyaanga ka yɛ liiga ka liiga maa nyɛ zaɣ nuɣso ka gbubi pingaasi bee ka zaŋ pingaasi soŋ o nyaanga

Ʒiɛɣu n ʒɛ ka taabo kabisa doya ka woya do di puuni di nyaanga tihi ʒɛ di nyaanga binshaɣu bɛ taabo kabisa maa puuni laa bini maa nyɛla zaɣ ʒiɛ ka yili ʒɛ bi nyaanga yiya maa zuɣusaa poham maa piligila taabo dari maa ka chɛli ka zuɣusaa maa mali voli ka voli maa ku yɛya

Kom n boŋo kom maa nyɛla ko shɛli din galisi ka niraba bɛ kom maa ni bi mii ni biɛni maa bi biɛla ŋarima puuni ŋarim maa nyɛla ŋarim dibaayi tuuli ŋarim maa so ʒila tooni ka piɛɣu bɛ o nyaanga ka yino mii chɛŋ ti ʒi o nyaanga bi tooni niraba ata gba nyɛla ban bɛ ŋarim shɛli ni piɛɣu ʒɛla bi nyaanga bi puuni paɣa biɛni paɣa maa yɛla liiga ʒiɛ tihi bɛ bi nyaanga ni kpukpali tihi

Niraba n ʒɛ daani ŋo niraba maa nyɛla ninvuɣu shab ban galisi doo ʒɛya doo ŋo pilla zipili piɛlli ka so gba bɛ o nyaanga ka yɛ liiga dozim ka so jinjɛm sabinli loori piɛlli ʒɛ o luɣuli zuɣu ka shab mii gba ʒi bi tooni ka zaŋ turooko zaŋ zali ka zaŋ kubɛ pa turooko maa zuɣu jiranbiisa titali bɛ bi nyaanga

Niraba n ʒiya ŋo niraba maa ʒimi n piɛ gili teebuli ka paɣa ʒɛ bi tooni paɣa maa yɛla liiga sabinli n pa liiga piɛlli zuɣu o nyɛla ŋun so jinjɛm sabinli ninvuɣu shab ban piɛ n gili teebuli ŋo maa ka so zaŋ foon dibaayi ni buku nima n pa o tooni ka yɛ liiga sabinli o tooni paɣa so gba ʒiya ka yɛ liiga sabinli

Paɣa n ʒɛya ŋo paɣa maa yɛla liiga ka pili liiga maa zipiligu ka ʒiri siliba tahali o zuɣu ni ka kpama mini birash nim bɛ di puuni o gbubi shɛli o nuuni ni laɣari o lahi gbubi laɣari o nuuni ka tihi bɛ o nyaanga

Palli zuɣu n bɔŋɔ ka loori ʒɛya loori maa nyɛla loori so ŋun ʒi niɛma pam ka saɣam o mii ni saɣam maa o ʒɛla palli zuɣu ka niraba ata ʒɛ loori maa tooni bi puuni yino yɛla liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli so gba tam o nyaanga o gba yɛla liiga sabinli ka gba so jinjɛm sabinli ka tihi bɛ bi tooni